Dyer yo man dano tye ka wot iye laco mati kaloro lela, lela eni-ni otingo labolo ti ka lorone cito kede

Daktar man ma ogungu-ni daktar man tye ka pimo latwo, latwo man tye oruku bongo acakacak

Ot ma kicweyo ci pe kityeko ki yabo doge tye twolo ot man dog dogge tye twolo.

Lee ma ocung idi lyekki lee man tye ocung i di mwoto mwoto ni tye alumalum lee ni kilwongo nyinge ni lacek.

Awobi-ni tye ka tuko ma iye yom kun tye ka nyero ma iye yom awobi eni-ni oruko kor bongo matar long macol